Ubwiherero bwa kija mbere busa nk'aho bumaze igihe kinini, kuko buboneka nk'uko ibirimba bimwe bimwe bitakiriko idirisha riri kuri ubwo bwiherero rikaba ririko ibiyo hasi muri ubwo bw'iherero hakaba hasa nabi cane hatagira isuku.

Akumba gatoyi cane gafise impome zamarangi yera harimwo aho abantu bakarabira hasi hako hakaba haracafuye cane hasa naho batagirira isuku.

Inyubakwa yubakishije amatafari ahiye, aho hari ingazi ziduga kuri iyo nyubakwa, hakaba hari n'urundi ruhande rucafyeko ikimenyetso c'umukobwa kigaragaza ko hari akazu ka sugumwe k'abakobwa.

Abana bariko barakina umupira w'amaboko. Bamwe bakaba bambaye umwambaro wera n'uwirabura abandi bambaye umwambaro w'akatsi kabisi. Ku ruhande hakaba hariho abarorerezi, benshi muri bo bambaye impuzu z'ubururu.

Inyubakwa yubakishijwe namatafari ahiye ifise umurongo uca hejuru y'imiryango w'iragi ryera, n'imiryango isize iragi ryera, hejuru y'imiryango hakaba handitse amajambo yo mururimi rw'igifaransa umuryango umwe usobanura ubwiherero bw'abahungu, uwundi ubwiherero bw'abakobwa.

Akazu kasugumwe gafise impome zisize umusenyi ku ruhome rumwe hakaba hariko umuringoti umanukana amazi hakaba harimwo n'akantu bifashisha mukwoza ako kazu kasugumwe.

Abakobwa benshi cane babakinyi bambaye uduhuzu two mu mwimenyerezo, bahagaze imbere y'umutoza wabo bakikijwe n'amazu menshi, bakaba banakikijwe n'ibiti vyinshi bitandukanye.

Abahungu b'imiyabaga bariko barakina umupira w'amaguru, bambaye impuzu zitandukanye, bakinira ahantu hateye ivyatsi, bakikijwe n'ibiti vyinshi kandi vyiza cane.

Imiyabaga y’abahungu y’abakinyi ihagaze imbere y’umutoza wabo, uwo mutoza akaba yambaye impuzu i pantaro y’irabura n’umupira wera bakaba bafise n’utuntu tubafasha kwitoza.

Inyubakwa yubakishijwe n'amatafari ahiye, ifise imirongo isize irangi ryera, hejuru ku muryango wayo wanditseko amajambo yo mu rurimi rw'igifaransa, asobanura ko ari ubwiherero bw'abahungu.

Abana b'abakobwa bambaye impuzu zitandukanye zo kwinonora imitsi, bari mu kibuga bariko baritegura ukuntu bakina urukino neza kugira ngo baze gutaha batahanye intsinzi.

Utu nzu twa sugumwe atari utwa kijambere dufise inzugi zisa, aho urugi rumwe rwuguruye rukaba rucafyeko igicapo c'umuhungu yambaye ikabutura.

Abana bariko barakina umupira wamaguru bambaye impuzu zitandukanye harimwo abambaye amabutura abandi ama pantaro abandi bakaba batambaye nibirato.

Inyubakwa ya kijambere igeretse, yubakishije amatafari ahiye, inyuma yayo hari abantu bahahagaze kandi hari n’ikibuga c’umupira w’amaboko impande yico kibuga hari imiduga.

Umuryango ufise irangi ryera hejuru hariko umurongo nawone usize irangi ryera hahometse ko agapapuro kanditse ko ibintu vyo mu rurimi rw'igifaransa.

Inyubakwa yubakishijwe n'amatafari ahiye, aho ku muryango hasize irangi ry'akatsi kabisi, hejuru y'umuryango no kumpande hakaba hasizwe irangi ry'agahama.

Imisore iriko irakina umupira w'amaboko, imwe muriyo ikaba yambaye amabutura, iyindi yambaye ama pantaro. Bose bakaba bambaye ibirato, inyuma yabo hari abandi bariko barabarorera.

Akazu ka surwumwe ko mu bwoko bwa kijambere kaboneka ko gashaje cane. Karimwo indobo y'urwatsi rutoto, ku mpome hakaba haraharaguritse kandi atasuku hafise.

Abana babakobwa beshi cane bicaye kuntebe abandi bahagaze inyuma yabo baryohewe cane bambaye impuzu zokwinonora imitsi aho baboneka ko bahejeje gutsinda urukino.

Inyubakwa isa neza cane isize irangi ryera isakajwe n'amabati asa n'umutoto uhishiye, inyuma yayo har 'ikibuga co kwinonora imitsi gikinirwako n'abakobwa n'abahungu.

Karire na Kigeme barikumwe n'abagenzi babo bariko barinonora imitsi, aho bari ahantu hateye utwatsi dusa neza cane impande y'ibiti bifasha gutanga akayaga.

Ikibuga cubatswe neza c'umukino wo kwinonora imitsi w'amaboko inyuma yaco hari imiduga kiri impande y'inyubakwa imeze neza cane .

Abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryo muntara ya Ruyigi ,bariko bakina n'abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryo muntara ya Ngozi ,umukino w'amaboko.

Ubwiherero bw'abahungu bakoresha ku mwanda muto ubusa nk'aho bushaje hejuru kuri bwo hariko umuringoti ujana amazi bufise irangi risa n'ubururu.

Akumba gato gasize irangi rishaka gusa n'umutoto uhishiye karimwo ahantu bakarabira intoki bakaraba ubucafu kugirango birinde ingwara zifatiye kw'isuku rike

Inyubakwa iri impande y'ikibuga c'umupira w'amaboko, ata muntu numwe ahari. Kiri impande y'utwatsi two gushariza, muri utu twatsi hakaba harimwo n'ivoka.

Ikibuga cumupira wamaboko kiri iruhande yinyubakwa nini cane yubatswe kijambere iruhande yaco hakaba hari n'ingendeshwa zitatu, imwe ifise irangi ryagahama, iyindi yera, iyindi yirabura biri impande yigiti kinini cane.

Abana b'abakobwa bari mukibuga c'umupira w'amaboko. Bamwe bakaba bambaye impuzu zisa n'akatsi kabisi; bose bakaba bambaye amakabutura. Icokibuga hasi kikaba gifise irangi ry'ubururu.

Abana benshi b' abakobwa bambaye umwambaro wo kwinonora imitsi bariko barakina umukino w' amaboko aho bamwe bambaye umwambaro w' ubururu abandi bambaye uwusa n' umutoto uhishiye.

Abakinyi b'umukino w'amaboko bakaba bambaye neza bashajije. Aho bambaye amabutura yirabura n'imipira yera aho bagiye gukina urukino.

Umurwi wo mu gisagara ca Bujumbura wo kw'ishure rya Cibitoke, uriko urinonora imitsi, aho witegurira urukino bazotana mu mitwe n'umurwi w'i Ngozi wo kw'ishure rya Kinyana.

Abantu bicaye munyubakwa basa nkaho bariko bariga ibintu kanaka ,hakaba hariho uwambaye umupira usa n'agahama, uwundi uwera, uwundi uwakatsi kibisi, imbere yabo hakaba hari umwigisha ariko arabigisha.

Akabati kari munyubakwa ako kabati kakaba kagabuyemwo ibicee vyose bikaba birimwo ibintu vyibicupa n'ububido vyera bifise imifundikizo yubururu niya agahama.

Abakobwa babiri bari munyubakwa ,bambaye impuzu zakazi zifise ibara ryera, aho bafise ubucupa muntoke , nimpande yabo hakaba hariho imeza ziteretseko ubucupa bwinshi.

Udutebe rw'udusonga bwari dutatu dukozwe mu mbaho turi impande y'uruhome muri urwo ruhome hakaba hacamwo umuringoti ujana amazi ufise irangi ry'akatsi kabisi hariko n'akantu ko kugurura amazi.

Umugabo w'umwirabure yambaye ikoti yirabura n'agapira k'umutuku indani, yimosheje imisatsi yose ari mu nyubako irimwo n'abandi bantu. Inyuma yaho, hari udutebe tw'udusonga bugari two kwicarako.

Abantu bari mu nyubakwa impande yabo har'intebe ku mpome ziyo nyubakwa hakaba harimwo ibishushanyo bitandukanye ku meza zihari hakaba hariho imashini.

Inzu irimwo ibintu vyinshi bitandukanye aho harimwo intebe igicapo kimanitse ku ruhome harimwo n'ibindi bintu bimeze nk'ibikoresho bakoresha mu bushakashatsi butandukanye.

Inyubakwa irimwo ibintu bitandukanye, aho harimwo n'akabati gafise ibice bimwe vyuguruye, ibindi vyugaye. Muri ivyo vyuguruye, harimwo ibikarato bitandukanye.

Inzu ikoreshwa cane n'abashakashatsi aho irimwo akabati gafise ibica vyinshi vyugaye hakabamwo n'imeza yubatse iriko ivyuma vyinshi bikoreshwa wa mu bushakashatsi bitandukanyi.

Abantu babiri umwe yambaye ishati yera y'akazi uwundi yambaye impuzu zisanzwe aho bariko barakora ibintu vy'ubushakashatsi.

Inyubakwa nini cane yubatswe neza, irimwo udutebe twinshi cane. N'ahantu abantu bashobora gukarabira, birinda kugwara ingwara zo kw'isuku rike.

Abagabo babiri bameze nk'abigisha bahagaze imbere y'abandi bantu bicaye, aho umwe ariko arakora ibintu bimeze nk'iradiyo , uwundi ahagaze iruhande yiwe yifashe neza amuraba.

Abantu benshi bambaye impuzu zitandukanye harimwo uwambaye impuzu y'akazi yera, bose bakaba bambaye ubufukamunwa, imbere yabo hari amacupa menshi arimwo imiti.

Inyubakwa ya kijambere yubatse n'amatafari ahiye aho ifise imirongo isizirangi ryirabura kuri iyo mirongo hariho ahari icyuma cifashishwa mu kuzimya umuriro wadutse.

Uruhome rwubakishije amatafari ahiye ruriko amasanamu ayo masanamu akaba, ariko ibihimba bigize umuntu ivyo bihimba akaba ari ivyo imbere.

Inyubakwa irimwo amakaye, hejuru yayo makaye ku ruhome hakaba hahometseko isanamu icafyeko umwana akiri muto, ijambo ry'umutwe riri hejuru rikaba ryanditse mu rurimi rw'icongereza.

Ububati butonze umurongo burimwo ibitabo vyinshi bifise amarangi atandukanye hejuru kuri ubwo bubati akaba hateretseyo ibikarato n'imatera izinze.

Ububati bubangabanganwe, burimwo ibintu vyinshi bitandukanye. Ubwinshi bw'ivyo bintu, akaba ari ibitabo vy'amabara atandukanye. Hejuru kuri ubwo bubati, hakaba hateretseko ibikarato, hamwe n'imatera izinze.

Akabati karimwo ibitabo vyinshi bitandukanye harimwo ibifise ibara ryera, iryirabura, iry'agahama hamwe n'iry'ubururu. Hejuru kukabati nanone hakaba hateretseko ibitabo.

Akabati karimwo ibitabu vyinshi. Bimwe biri ku ruhande rwo munsi, bindi hagati, ibindi biri hejuru y'akabati. Hakaba hariho n'isanamu imanitse ku kabati.

Akabati kaneni cane karimwo ibitabo vyinshi bitandukanye iruhande yaho hamanitse amasanamu abanyeshuri bigira ko kakaba kari mu kirasi cubakishijwe n'amatafari aturiye.

Akabati karimwo ibitabo vyinshi bitandukanye, aho harimwo ivy'akatsi kabisi, ivy'agahama, ivyirabura, ivy'ubururu. Ku kabati hakaba hateretseko udukarato turimwo ibindi bintu.

Akabati karimwo ibitabo vyinshi bitandukanye bifise n'amabara adasa aho harimwo bimwe bisa n'agahama ,ivyirabura ,ibisa n'ubururu. Hejuru kuri ako kabati hakaba hapanzeko ibindi bitabo ndetse hariko n'igikarato.

Ikirasi gisa neza cane gifise amarangi yera n' iryagahama kikaba kirimwo intebe nziza cane zikozwe mu mbaho no muvyuma zikaba zisizwe irangi ry' ubururu.

Ikirasi c'ishure kirimwo intebe za kijambere hejuru zikoreshejwe imbaho zifise amaguru y'ivyuma, inyuma hari ikibaho gifise irangi ry'ubururu gicafyeko ibintu vyinshi bitandukanye.

Imfuruka y'inzu irimwo umurongo kuduga usize iranga ijera ku gahande kamwe hakaba hari agapapuro gahometse ku ruhome kurundi ruhande hakaba hariko ikibaho.

Inyubakwa nziza cane, ifis'amarangi meza, aho kugihande co hejur'isiz'irangi ry'umutot'uhishiye, kugice co has'isiz'irangi ryera, inzugi n'amadirisha bikaba bisiz'amarangi y'ubururu n'inkingi zayo zisiz'irangi ry'ubururu.

Umugabo yambaye impuzu y'akazi yambaye n'inkofero y'agahama, n'ibirato vy'umutoto uhishiye, ar'impande y'ishure ririmwo ikirudipe kinini cane kijamwo amazi, abanyeshure bakoresha.

Abanyeshure benshi b’abana bato cane bari mu kibuga c’ishure, aho bambaye umwambaro w’ishure, amashati asa n’ubururu, n’amajipo hamwe n’amakabutura bisa n'amakaki. Izo nyubakwa zikaba ziri inyuma yabo.

Inyubakwa yubatswe neza ifise amadirisha y'ibiyo, ifise n'uruzitiro rukozwe muvyuma hamwe nk'intsinga, indani hariyo ikirudipe cirabura gifasha mukubika amazi.

Igiti kiri inyuma y’inyubakwa impande y’ico giti hakaba hari intebe yononekaye, iruhande y’aho hakaba hari ubucafu bugwiriyemwo ibipapuro.

Umuryango n'amadirisha bikozwe mu vyuma, bikaba biriko n'ibiyo. Hejuru ku muryango hakaba handitseko ijambo ryo mu rurimi rw'icongereza.

Ikigo c'amashuri kinini cane kirimwo ibirasi vyinshi bitandukanye, bitonze ku murongo, birimwo aho abana bakinira, kikaba gifise n'amashurwe ateye ku kirongo, kikaba gifise n'akayaga keza kuko gikikijwe n'ibiti vyinshi.

Abanyeshure bari mu kigo c'ishure bambaye umwambaro w'ishure, aho ico kigo gifise inyubako zisakaje n'amategura ariko zubakishije n'amatafari ahiye.

Ikirasi c'ishure kirimwo intebe nyinshi cane, zitonze k'umurongo gifise amabara iryera, n'iryirabura, hasi hakaba hasize ibara ry'agahama.

Umwana mutoya cane ariko arandika ku kibaho, akaba ariko arandika ibiharuro, muvyo yanditse hakaba harimwo indwi kugwiza indwi, guteranya kimwe.

Abanyeshure bakiri bato bambaye umwambaro w'ishure amashati y'ubururu n'amakabutura y'amakaki bahetse n'amasaho yabo kumigongo bararyohewe cane aho bariko barakinira mukibuga c'ishure.

Inyubakwa isakajwe namabati atukura imbere yayo hakaba hateye ibiti bitandukanye harimwo ivyimyembe nikindi giti musi yico giti hariko hararisha impene

Inyubakwa imbere yayo hari umugozi uramvuye usa nk'aho ari aho abana baryohererwa kuko hari ibikinisho vyinshi canke ibicapo abana bakunda.

Ikirasi c'ishuri kirimwo intebe z'abanyeshuri ata muntu numwe arimwo ico kirasi kikaba cubakishijwe n'amatafari gifise amadirisha arimwo ibiyo hakaba harimwo n'ikibaho.

Inyubakwa nziza yubatswe hakurikijwe amategeko kuko ifise udutoboro dufasha kwinjiza impwemu kubantu bari imbere munzu, imbere yaho hakaba hari ikibuga kinini co guhagarikamwo imiduga.

Uruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye ruriko umuryango ufise irangi ryagahama hakaba hahometseko agapapuro kanditseko utuntu hejuru ku muryango hakaba handitseko igiharuro gatatu n'urudome ce.

Umuntu ari inyuma y'icapa, ico capa kikaba gifise ibara ry'ubururu, kikaba gihometseko udupapuro dutandukanye. Impande y'ico capa, hariho ibiti vyinshi aho harimwo ikigazi n'ibindi bitandukanye.

Inyubakwa yubakishijwe n'amatafari ahiye, ifise amadirisha ariko ibiyo imbere yayo hari akapa kanditse mururimi rw'icongereza kerekana ko ari aho abantu bahagarika imiduga.

Ikibaho gicafyeko ibihimba vy'umuntu, iruhande yaho hari isanamu iriko ibiharuro. Ivyo biharuro bikaba biri mu mabara atandukanye.

Ikirasi c'ishure kirimwo intebe za kija mbere zikozwe ku buhinga bwa none aho zikozwe mu mbaho no mu vyuma izo ntebe zikaba ata muntu n'umwe azicayeko aho inyuma yazo hari ikibaho.

Uruhome rwa kijambere rwubakishijwe n' amatafari aturiye ruhometseko igipapuro kininiya cane canditseko ibintu vyinshi vyo mururimi rw'icongereza harimwo n' amazina atandukanye.

Ikibuga kirimwo igiti musi yaco harimwo intebe gikaba gifise hagati witukeza cane gikikijwe n'imyubako zitandukanye harimwo yera ifise imiryango yisa n'ubururu.

Ibiti bibiri vikuze cane, kimwe kikaba kiriko ikinti kimeze nk'ingengeri, musi yavyo hakaba hariyo imodoka, impande yaho hakaba hari amazu.

Inyubakwa yubakishijwe n'amatafari ahiye ifise idirisha ririko ibiyo n'ivyuma bisize irangi ryera aho hariko n'umurongo umanuka usize irangi ry'ubururu.

Ikibaho cirabura kiri kuruhome ngubatswe n'amatafari aturiye, kikaba canditseko ibiranga misi bitandukanye, biboneka nk'aho bifise ibihe brunaka bigena.

Igitabo giteretse ku meza gica tseko ibendera ry'igihugu c'uburundi, gikaba kinaca tseko abanyeshure bari mw'isomero bambaye umwambaro w'ishure wa kake, gikaba kiriko n'igiharuro kane N’amabara atandukanye.

Abana bariko bararya umunyenga aho bamwe bariko barurira baja aho batangura kwishungururira uwundi akaba yamaze gushungurura, aho bashikira hakaba hari ipine, impande y'ico bawurirako hakaba hariho urupangu.

Intebe z'abanyeshure nziza cane, ziteye igomwe; zikozwe mu mbaho n'ivyuma. Ivyuma bisizwe irangi ry'ubururu. Ziri mw'isare niniya cane, yagutse; biboneka ko hazigira abanyeshure benshi.

Urupangu gwubakishije n' amatafari ahiye, umuryango wagwo ukaba wuguruye imbere hakaba harimwo igiti gisagaraye cane harimwo n' inyubakwa ya kijambere.

Umwigisha yigisha kw'ishuri ritoya ryo mugisagara ca bujumbura yaramanikiye abanyeshuri biwe impapuro zanditseko indome kugihome kugira ngo bazoze barazisoma bazitahure ningoga.

Umwana yambaye ishati yera, yicaye mu ntebe, impande yiwe hari isakoshi, imbere yiwe hakaba hari imeza iriko igitabo n'ikaye bisanzuruye n'ibindi bitabo bidasanzuruye.

Umurima w'imboga uteye igomwe cane urimwo igiti impande yico giti hari uruhongore bororeramwo néinkoko inkwavu canke ingurube mu mugambi wa kijambere.

Ikirasi kirimo intebe nyinshi z'abanyeshure ico kirasi kikaba gifise impome zifise amarangi abiri hejuru hera maja hasi hakirabura.

Ikibuga kinini cane abana bashobora gukiniramwo, canke abantu bagahagarikamwo imiduga myinshi ,kir'imbere y'inyubakwa isa neza isize irangi ryera.

Uruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye ruriko ikibaho gifise ibara ryirabura, canditseko amajambo menshi yo mu rurimi rwigifaransa hakaba hariko nikiranga minsi ivyo bintu vyandikiweko.

Inyubakwa yubakishijwe n'amatafari ahiye, isakajwe n'amabati. Kuruhome hakaba hariko ikintu kimeze nk'icapa ,aho inyuma yiyo nyubakwa hariyo igiti kirekire.

Abana biga mw'ishure ry'abigenga ryo mugisagara ca bujumbura bari mukibuga baryohewe cane bariko barakina, aho impande yabo har'ibiti hamwe n'igiti c'ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Ikigo cishure gifise inyubakwa zitandukanye imbere yico kigo mukibuga caco hakaba harimwo abanyeshure benshi bambaye umwambaro wishure wamakaki n'abandi batawambaye.

Inyubakwa nyinshi zitandukanye ziri impande yigiti, zimwe zikaba zubakishije amatafari ahiye izindi zisigishijwe n'irangi ryera zikaba zifise akarombero kazifatanya.

Abantu beshi harimwo abakuze n'abana baba nyeshuri bakiri bato cane bahetse amasakoshi bari mu nyubakwa isharije n'ibikinisho vy'abana bakiri bato.

Inyubakwa zitonze ku mirongo, zubatse neza, zubakishijwe n'amatafari ahiye, zifise imirongo isize irangi ry'umutoto uhishiye, zisakajwe n'amabati y'agahama zifise imiryango ifise ibara ry'ubururu.

Uruhome rwubatswe n'amatafari aturiye ruriko itiyo imanuka yinjira indani, kururwo ruhome hakaba hariko utuntu twudutoboro, utwo dutoboro tukaba dufasha nko gusohora imyotsi canke umwuka utameze neza, uri muriyo nyubakwa.

Ikibaho canditseko ibintu vyinshi bitandukanye aho ubwinshi bwavyo bwivyo bintu ari ibiharuro ijambo ryumutwe rikaba rivugango kora iyi myimenyerezo bikaba vyandikishijwe n'ingwa yera.

Inyubakwa isize irangi ryera impande yayo hari intebe iteretseko akadobo kera ako kadobo kakaba karimwo amazi abantu bakaraba intoki.

Idirisha ry'ibiro ririko ivyuma hejuru rihometsweko udupapuro tubiri kamwe kanditsweko ibintu bitoya akandi binini binini.

Umugabo yicaye k'uruhome rw'urupangu, afise ishakoshi kubibero umuryango wagwo wuguruye, indani harimwo igiti kinini cane gisagaraye hakaba hariyo n''umuntu ariko aragendera kwigari.

Akorombero karekare cane gaca imbere y'inyubakwa, iyo nyubakwa ikaba ifise amabara abiri :iryera niry'ubururu k'uruhande rwo hasi, iyo nyubakwa ikaba ifise inkingi imbere.

abanyeshure bicaye mw'isomero bariko bariga umwigisha ahagaze imbere yabo bamwe badugije impapuro, bamwe muri bo bahetse amasakoshi abandi ntayo bahetse.

Ikibaho canditseko ibintu vyinshi bitandukanye aho mu vyanditseko harimwo ibikoreshejwe ingwa y'umutucu yishiye ibindi bikoreshejwe n'ingwa yera.

Inyubakwa irimwo intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho, hakaba harimwo n'amasaho atandukanye. Uruhome rw'iyo nyubakwa rukaba ruhometsweko amakarata y'isi.

Uruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye ruriko umuryango, uwo muryango ukaba usize irangi ryera, hejuru y'umuryango hakaba handitse amajambo yo mu rurimi rw'icongereza.

Inyubakwa zitandukanye, harimwo izisize amarangi yera, izindi zidasize amarangi. Zose zisakajwe n'amabati, hakaba hariho n'igiti, musi y'aco hakaba hariho uducafu tumeze nk'udupapuro dusanzaye.

Igiti kinini cane gishemeye, gifise agatutu gateye igomwe kiri mukibuga imbere y’amashure yubakishijwe n’amatafari ahiye afise inkingi zisa n’ubururu.

Abana bakiri bato bari mukibuga c'ishure aho bariko barakina bambaye umwambaro w'ishure impande yaho har'ibiti vy'imyembe bibakikije hirya yaho hakaba izindi nyubakwa .

Abantu babiri bariko baraca kunkengera zibarabara ry'ikaburimbi hirya yiryo barabara hakaba hari inyubakwa ya kija mbere igeretse incuro imwe musi hagaze uwundi muntu.

Intebe z'abanyeshure zikozwe mumbaho, imwe ikaba iteretseko isaho yirabura , hakaba hari n'amaguru y'abantu baboneka ko bicaye kuyindi ntebe ifise amaguru y'ivyuma

Intebe irimpande y'inyubakwa, iriko indobo, iyo ndobo ikaba irimwo amazi abantu bakoresha mugukaraba iminwe, kugira ngo birinde indwara zifatiye kw'isuku rike, aho harimwo nkindwara zamacinya.

Ikigo c'ishure giteye igomwe cane kigeretse incuro nyinshi cubatse ku buhinga bwa none. Imbere yaho hari igiti gitanga akayaga ndetse hari n'idarapo y'igihugu c'Uburundi n'abana bariko barakina.

Idirisha ririko ibiyo hejuru hariko ivyuma, rihometseko udupapuro tubiri mur'utwo dupapuro hariko akanditseko utuntu duto duto, nakanditseko ibintu binini binini.

Ikibaho kiri mw'ishure ryo mu mwaka wa gatandatu, kiri ku ruhome rusize irangi ryera; canditse amajambo yo mu rurimi rw'igifaransa yanditsweko n'umwana yiga mu mwaka wa kane.

Abanyeshuri benshi bari mu kibuga c'ishure bariko barakina bambaye imyambaro y'ishure, amashati asa n'ubururu n'amabutura n'amajipo bisa n'agahama, bakaba bari impande y'ibiti.

Inyubakwa ishaje cane ifise amarangi yacafuye cane ,n'amabati yayo akaba yarononekaye, imbere yayo har'igiti gishinze kiriko itara ribonekesha impande n'impande z'iyo nyubakwa.

Urupapuro gwanditseko ibintu vyinshi , vyandikishijwe n'amarangi atukura , ayubururu nayakatsi kabisi. Hakaba harimwo ibiharuro, nibindi bisa nk'ibipimo vyo kwa muganga.

Ishure ririmwo intebe sizie irangi ry'umutuku harimwo isakoshe kuruhome hakaba hariho ikarata y'isi iryo shure rikaba rifise umuryango usize irangi ryakatsi kabisi.

Uruhome ruriko igipapuro kinini cane, ico gipapuro kikaba canditseko ibintu vyinshi, harimwo n'ibicapo vy'abantu. Ijambo ry'umutwe ryavyo rikaba ryanditse mururimi rw'icongereza.

Inyubakwa irimwo ububati ,intebe, imitaka y'agahama hamwe n'imeza . Muri ubwo bubati hakaba harimwo ibitabo n'ibindi bintu bitandukanye.

Umwigisha ari ku kibaho yanditse ijambo ubukene , munsi yiryo jambo akaba yaciye aricagagura , akaba afise akantu mu minwe gasa n'umutoto uhishiye.

Inyubakwa yubatse mu buryo bwakijambere, Ifise amadirisha , nimiryango itukura ,ikaba Ifise naho abantu baparika ingendeshwa zabo Kandi hagutse cane.

Amashure yubatse n'amatafari ahiye asakajwe n'amabati inyuma yayo mashure hari umusozi uwo musozi uriko ibiti hamwe n'indimiro zitandukanye.

Urwaruka bw'abanyeshure rwinshi rwambaye umwambaro w'ishure amajipo n'amakabutura y'amakaki n'amashati y'ubururu bahetse n'amasaho yabo ku migongo bari impande y'uruzitiro rw'ishure rukoreshejwe n'ivyuma.

Igiti gisasagaye cane kiri hagati mu kibuga cishure kimanitseko inkengeri yaho hakaba hari umunyeshure yambaye umwambaro wishure usa nubururu ari impande yibindi biti.

Abana bakiri bato bambaye umwambaro wishure amakabutura asa na Kaki namashati asa nubururu bamwe muribo bafise amasafuriya kandi bahetse amasakoshi .

Isomero ririmwo intebe nyinshi, ariko ata muntu n'umwe arimwo umuryango waryo uruguruye, kandi ku rubaho handitseko ibintu iryo somero risakajwe n'amabati.

Abanyeshuri bari mu kigo c'ishure bambaye imyambaro y'ishure, iryo shure rikaba rifise imiryango isa n'ubururu amadirisha yaryo akaba asa n'umutoto uhishiye.

Inyubakwa zubakishije n'amatafari ahiye, zisakajwe n' amabati, zikikujwe n'ibiti, harimwo n'ibigori bitaragera kwera.

Intebe nyinshi zikoreshwa n'abanyeshure zikozwe mu mbaho zitoze imirongo imbere y'ibiti binini cane aho inyuma yivyo biti imidoga ihahagaze.

Ikirasi c'ishure, kirimwo intebe z'abanyeshure zikozwe mumbaho, akaba atanumwe azicayeko, inyuma yazo hariho ikibaho. Ico kibaho akaba atakintu na kimwe canditseko.

Urwaruka rwinshi rw'abanyeshure ruri mu kibuga c'ishure ruriko rurakina, hakaba harimwo abambaye amashati yera n'amajipo y'agahama bahetse amasaho.

Imeza ishasheko igitambara c’ubururu, hejuru hariko urupapuro gwera, n’igitekezo c’impapuro, n’ibitabo, impande hakaba hari intebe, bikaba biri munzu ifise irangi ryera.

Umwana yicaye, ariko ariga, yambaye ishati yera. Imbere yiwe, ku meza, hakaba hariko ikaye n'igitabo bizinguruye n'ibitazinguruye. Hakaba hariko n'amakaramu.

Inyubakwa yubakishije amatafari ahiye isakaje n'amati yashaje buhoro buhoro ikaba ifise ikibuga kinini cane ifise n'uruzitiro rw'iminyari.

Urupapuro ruhometse ku ruhome urwo rupapuro rukaba rwanditseko ikirangaminsi c'ibintu runaka mu rurimi rw'icongereza rukaba rufatishijwe n'imisumari.

Inyubakwa ifise imirongo isize irangi ryera , inzugi n'amadirisha navyonyene bikaba bisize irangi ryiza ryera. Hejuru kumuryango hakaba handitseko utuntu .

Ikibuga kinini cifashishwa mu gukina umupira w'amaguru canke guhagarikamwo imiduga kiri impande y'inyubakwa, inyuma yizo nyubakwa hakaba hariyo ibiti.

Ingazi ziduga mu nyubakwa, zikikijwe n’inkingi zitangira abantu kugira ngo batagira insanganya, zisize irangi ry’agahama iyo nyubakwa nayone ikaba ifise urugi rusize irangi ry’agahama.

Ikibanza ciza cane, kiboneka ko ari ico abana bakiniramwo bariko bararyoherwa. Aho hari ibikoresho bibafasha mu kurya umunyenga bishungurura.

Igitabo c’umwigisha w’umwaka wa kane, gicafyeko abanyeshure bambaye umwambaro w’ishure bariko bariga, kikaba kinacafyeko amarangi atandukanye.

Intebe z'abanyeshure zitonze imirongo, zikozwe mumbaho. Hakaba atamuntu numwe azicayemwo. Hejuru kuntebe, hariko agacamurongo hamwe n'ikaramu.

Abantu bariko baramukanya harimwo abambaye impuzu zirabura n'uwambaye impuzu y'umutoto ubenje n'uwambaye ishati yera, impande yaho hari akazu karimwo ingendeshwa haruguru yaho hakaba hari amashugwe hamwe n'ibiti.

Ikirasi c'ishure kirimwo intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho no mu vyuma, kirimwo ikibaho c'akatsi kabisi, canditseko ibintu vyinshi.

Inyubakwa z'amashure zifise imiryango n'amadirisha isa n'ubururu, zisakajwe n'amabati, inyuma yizo nyubakwa hakaba hari umusozi mure mure uriko ibiti vyinshi.

Ibiharuro vyanditse ku tuntu dutandukanye, harimwo ibiharuro : kimwe, bitatu, bine, bitanu, icenda n'ibiri ku bipapuro binini nka gatanu, ubusa n'ibindi.

Uruhome rufise amarangi yera rufise amadirisha ariko ibiyo , kuri urwo ruhome hakaba hariko inkengeri y'abanyeshure canke y'abaja gusenga.

Akarombero k'inzu ifise igisenge cera ikaba inasizwe n'amarangi yera ku ruhande rwo hejuru, ku ruhande rwo hasi hasizwe amarangi y'ubururu no ku nkingi hakaba hasizwe ayo marangi nyene.

Abana beshi bari mu kibuga c'ishuri bambaye umwambaro w'ishuri hakaba harimwo abahetse amasaho yabo abandi atanakimwe bafise bose bariko barakina.

Uruhome rwera ruriko ikibaho aho ico kibaho kigabuyemwo imice ibiri igice kimwe kikaba canditseko ikindi kitanditseko aho ivyanditseko vyandikishije n'ingwa yera.

Uruhome rucapfyeko abana batatu, bariko barakina umupira w,amaguru, bambaye imyambaro isa n’umutoto uhishiye , n’amashesheti yirabura, bambaye bose ibirato bisa.

Urupapuro ruhometse k'uruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye, aho kuri urwo rupapuro handitseko ibiharuro mu majambo yig'igifaransa, urwo rupapuro rukaba rufiise irangi ry'umutoto uhishiye.

Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure wa kaki, aho harimwo abambaye amashati y'ubururu, abandi bambaye amajipo ndetse n'imipira itandukanye.

Inyubakwa zitonze umurongo zubatswe mu buryo bumwe, impande yazo hari ikibuga c'umupira w'amaboko, aho izo nyubakwa zubakishijwe n'amatafari ahiye, zikaba zisakajwe n'amabati.

Infuruka irimwo umurongo umanuka, uwo murongo ukaba ugabura impome zibiri, aho uruhome rumwe ruhometseko agapapuro urundi ruriko ikibaho canditseko ibintu.

Uruhome rw'inzu ruca vyeko abana batatu bambaye umwambaro wokoinonora imitsi bariko barakina umupira w'amaguru urwo ruhome rukaba rufhise irangi ryera impande yugo ruhome hakaba hariho utwatsi twogusharie za.

Abana bahagaze imbere y'inyubakwa, ku nkingi z'iyo nyubakwa hakaba hamanitseko imigozi, iriko impuzu n'ibicapo bitangukanye, harimwo ibicafyeko abana n'ibikoko.

Ikibaho kiri kuruhome gwubakishijwe n'amatafari ahiye, ico kibaho kikaba canditseko ibintu vyinshi vyo mururimi gw'igifaransa

imodokari yera iri iruhande y'amashure ayo mashure akaba akikijwe n'ibiti birebire bakunda gutera ahantu kugira ngo bahasharize

Inyubaka zibiri zubatse n'amatafari ahiye, zisakajwe n'amabati iruhande yaho hakaba hari imirima aho muri iyo mirima harimwo ibitoke n'ibiti vy'amavoka n'imyembe.

Abantu benshi cane bambaye neza bahagaze impande y'imiduga harimwo abahungu n'abakobwa bakaba bakikijwe n'ibiti, biti vyiza cane harimwo ivyo inyembe n'ivyo amashurwe meza.

Icumba kirimwo imeza nyinshi, izo meza zikaba zigeretseko ibitabu, hakaba harimwo n'akabati karimwo ibitabu mu mice itandukanye, aho no hejuru hariko ibitabu.

Uruhome rwubakishije n'amatafari aturiye, ruriko udupapuro tune, utwo dupapuro tukaba twanditseko indome z'imperekeranya zifasha abana bakiri bato kwiga.

Abanyeshure benshi cane bariko barakina bamwe bambaye umwambaro w'ishure w'amakaki abandi bambaye ijipo n'ipantaro zisa n'ubururu n'imipira yera. Hagati yabo hakaba harimwo ibendera ry'igihugu c'Uburundi

Utuzu twa sugumwe dutonze kumurongo, twubatswe neza namatafari aturiye, dusigishijwe namarangi yera, kumuryango hakaba hasizwe namarangi yubururu, imiryango imwe ikaba yuguruye, iyindi yugaye.

Ikirasi c'ishure kirimwo intebe z'abanyeshure ata muntu n'umwe arimwo aho intebe imwe yanditse ko ijambo ry'icongereza ryanditswe n'ibara ry'ubururu inyuma y'izo ntebe hakaba hariyo ikibahu.

Umwana ariko arandika ku kibaho yambaye umupira wera, aho ariko arandika ibiharuro. Muvyo amaze kwandika hakaba harimwo ivyo yanditse, indwi kugwiza indwi bingana mirongo ine n'icenda.

Inyubakwa yubakishijwe n'amatafari ahiye ifise inzugi n'amadirisha bifise irangi ry'ubururu rikaba isakajwe n'amabati.

Ikirasi c' ishuri kirimwo intebe z' abanyeshuri zigaragara atamuntu numwe arimwo aho ku ruhome bw' ico kirasi hariko ikibaho gito kuri ico kibaho hakaba hariko agapapuro kanditseko urudome A.

Inyubakwa ya kijambere, igeretse incuro zibiri, isakajwe n'amabati , ifise inkingi hamwe n'ivyuma biri imbere, bifise irangi ry'ubururu.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye , ifise umurongo hejuru y'amadirisha n'imiryango wera ,ukaba ufise inkingi zifise ibara ry'ubururu.

Umwana w'injabwenge akiri muto, ariko arandika ku kibaho aho ariko arakora ibiharuro umwigisha wiwe yamubwiye kandi akaba ariko arabikora neza.

Uruhome ruhometseko ibipapuro bibiri bitandukanye, aho ivyo bipapuro biriko ibicapo, aho igicapo kimwe kiriko ibikoko n'impuzu zok,

Ububati bubiri burimwo ibitabo impande yaho hari imitaka ifise irangi ry' agahama iruhande hari amameza ateretsweko ivyuma bifasha mu gusohora impapuro.

Ahantu hari umugozi, uwo mugozi umanitseko ibintu vy'inshi. Hakaba hamaniteko ibishushanyo hariko n'ibindi bimeze nk'ivyapa biriko ibishushanyo nyine.

Ikibaho kiri ku ruhome rwubakishije n'amatafari aho kuri ico kibaho canditseko ijambo ryo mu gifaransa ryanditse n'ingwa y'ibara ry'ubururu.

Ikirasi c'ishuri kirimwo intebe zibiri z'abigisha n'imeza hamwe n'intebe y'umunyeshure, ndetse hakaba harimwo n'ikibaho kinini cane aho kuri ico kibaho ata bintu vyanditseko.

Umuntu ariko arakoresha imashini Nyabwonko ,aho iruhande y'iwe hari isaho iteretse ko Ngendanwa y'iwe ,aho imbere y'iwe hari ikaramu n'ikaye.

Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure ufise ibara ry'ubururu aho bari mu kibuga c'ishure bamwe bakaba bafatanye amaboko abandi bariko barakina imikino itandukanye yo kuruhura umutwe.

Ikirasi c'ishure kiremwo intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho, aho impome z'ico kirasi zubakishijwe n'amatafari ahiye, idirisha rikaba rifise ibiyo.

Imirongo myinshi y'intebe z'abanyeshure bicarako mu masomero riri imbere y'ibiti vyinshi cane, musi yavyo hakaba hariyo abantu bahahagaze, inyuma yavyo hakaba hahagaze ingendeshwa zitatu.

Ikibaho canditsweko amajambo hamwe n'ibiharuro, ayo majambo akaba yandikishijwe ingwa isa n'umutoto uhishiye ivyo biharuro bikaba vyandikishijwe ingwa yera, muri ivyo biharuro ikigwiriyemwo cane n'igiharuro icenda.

Ibikoresho bikoreshwa mu gucapa bimanitse ku ruhome aho muri ivyo bikoresho harimwo igikoresho kimeze nk'isaha kirimwo ibiharuro n'insinge zizunguruka.

Ibombo ryubakishijwe n'isima riri imbere y'inyubakwa ifise amarangi yera maze hasi hakaba hasizwe irangigirabura iyo nyubakwa ikaba igaragara nk'utuzu twasugumwe.

Inyubakwa zisa nkaho zabomowe, zubakishijwe n'amatafari ahiye, ariko atamabati ariko, ziri impande y'uduti two gushariza dutonze umurongo, harimwo nig'ipapayi kinini.

Uruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye ruriko isanamu yanditse ko ibintu zicongereza hamwe n'ibicapo z'intoki z'umuntu bitandukanye.

Akarombero gakoze neza gafise inkingi zisa n'ubururu gasakajwe n'amabati gahuza inzu zibiri kugirango uriko urava munzu uja muyindi udashobora kunyagirwa mugihe imvura iriko iragwa.

Abanyeshure bari mu kigo cy'ishure gifise uruzitiro rw'intsinga, abandi bari ku nkengera y'ibarabara bakaba bahetse amasaho yabo ku migongo.

Umunyeshure ariko arandika kukibaho n'ingwa yera, aho ariko arandika ibiharuro ,ijambo ry'umutwe ry'ivyo biharuro ariko arandika ryanditse ngo ;kora iyi myimenyerezo.

Ikibaho cirabura kiri k'uruhome rwera, ico kibaho kikaba kigabuyemwo imice ibiri aho igice kimwe canditseko, ikindi kitanditseko, kuri icogice canditseko hariho ukuboko kuriko kuratunga agatoke kubintu vyanditseho.

Imodokori nini yunguruza abantu benshi ifise amabara abiri iryera niryubururu, inyuma kuriyo modoka hakaba handitseko ibintu vyandikishijwe n’irangi ry’umutoto uhishiye.

Akarombero kari hagati y'inzu zibiri izo nzu zifise imiryango myinshi iyo miryango ikaba isa nk'aho ifise inzogi z'akatsi kabise izo nyubakwa zikaba zisigishijwe irangi ryee.

Uruhome rw'isomero risize irangi ryera ririko ikibaho ico kibaho kikaba canditseko ibibazo vy'ikirundi aho ibibazo bimwe handitse ngo ishura neza.

Ububati burimwo ibintu vyinshi bitandukanye harimwo ibitabu amacupa, imipira yo gukina impande yaho akandi kabati kugaye hari n'ikaziye irimwo amacupa yogushiramwo inzoga.

Inyubakwa irimwo imeza nyinshi ziteretseko imashini za mudasobwa hamwe n'akabati karimwo impapuro hamwe n'intebe z'inyugamo.

Ikirasi c'ishure kirimwo intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho, imbere yazo hakaba hari imeza ishasheko igitambara hamwe n'izindi ntebe z'inyegamo.

Inyubakwa yubatse kijambere igeretse incuro zibiri aho iboneka ko ari amashure kubera ko imbere yayo haba kuruhande yo musi canke impande zibiri zo hejuru hose hahagaze abanyeshure bambaye umwambaro.

Abanyeshure babiri bari mu kayira ko mu kigo c'ishure bambaye umwambaro w'ishure, umwe akaba ahetse isaho yiwe bakaba bafatanye ku bitugu i ruhande yabo hakaba hariho ibiti.

Ikirasi c'ishure kirimwo amatara kirimwo n'intebe z'abanyeshure za kijambere zikozwe mu mbaho no mu vyuma ,amadirisha y'ico kirasi akaba ariko ibiyo hamwe n'ivyuma.

Ibarabara ry'ikaburimbo rimeze neza cane riri impande y'inyubakwa aho izo nyubakwa harimwo iyifise umuryango usa n'ubururu hamwe n'ibiti.

Ikigo c'amashure kinini gifise aho abana bakinira haniniya cane, kiri impande y'ibarabara ry'ikaburimbo ricamwo imiduga n'abantu, bikikijwe n'ibiti vyinshi.

Umwigisha yambaye impuzu yirabura ifise ibidomagu vyera afise imishatsi myishi ahagaze imbere y'abanyeshuri ariko arabigisha icirwa c'ibiharuro.

Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure wera n'uwirabura aho imbere yabo hari uwundi mumyeshure asa nkaho ariko arabasigurira icigwa batashoboye gutahura.

Umugabo yambaye ishati yera ,n'ipantaro yirabura agiye kumanura ibendera ry'igihugu c'Uburundi ,ngo aribike gato , kubera imvura irimwo umuyaga igomba igwe.

imodokori zunguruza abantu zinini cane zihagaze zibangabanganwa imwe iburyo iyindi ibumoso aho impande yazo hari uruhome inyuma yurwo ruhome hakaba hari ibiti birebire

Inyubakwa yubakishijwe n'amatafari ahiye isakajwe n'amabati, ifise imirongo yera, iruhande yayo hakaba hari ibimanyu vy'amatafari.

Inyubakwa yubatswe neza inyuma yayo hari akarundo gato k'amabuye, iruhande y'ayo mabuye hari akayira kariko karacamwo umuntu ahetse isaho mu mugongo, hakaba hari n'imodokari yunguruza abantu benshi.

Ibiti bitatu bishinze biriko amabendera atandukanye aho hagati harimwo Ibendera ry'igihugu c'uburundi iruhande yaho hari akayira ka kijambere kerekeza ku nzu iri ipande yaho y'ubatse kijambare.

Inyubakwa yubazwe kija mbere igeretse rimwe isakajwe n'amabati imbere yaho hari ibendera ry'igihugu c'uburundi n'igiti kirekiye n'utundi duti duto duto dutonze imirongo kogushariza.

Inyubakwa yakijambere igeretse incuro zibiri imbere yaho hari imiduga ibiri umuduga umwe ukaba wegereye iyonyubakwa uwundi uri kure yaho gato aho izuba riserutse riraba kuriyo nyubakwa

Impome z'inzu zitandukanye aho imwe yubakishije amatafari aturiye, iyindi isize irangi ryera. Ikaba isakajwe n'amabati.

Abanyeshure bicaye mw'isomero, bariko barakwirikirana umwigisha ivyo ariko arandika kukibaho, bakaba bambaye impuzu zera nizubururu

Ikibuga kirimwo igiti kinini cane gisagaraye impande yico giti haba hari inyubakwa zitandukanye murizo nyubakwa zihari imbere hakaba harimwo igiti ciki gazi.

Inyubakwa yubatswe hagati y'ibiti vyinshi ifise amabara iryera n'iry'ubururu isakajwe n'amabati aho ifise nudutoboro dufasha kwinjiza impwemu imbere.

Igikoni kidafise umuco ukwiye kuko gifise akadirisha gatoya kirimwo imbabura ziteretseko amasafuriya manini cane afundikiye neza.

Akumba gatoya gafise impome zisize amarangi yera, hakaba hariko n'imiryongo yose yugaye, isize amarangi y'ubururu. Ako kumba, hejuru hakaba harimwo itara.

Ikirasi c'ishure Kirimwo imeza n'intebe imwe itagaragara neza hamwe n'ikibaho kikaba gifise uruhome rusize irangi ryera ryacafuye.

Ibendera ry'igihugu c'uburundi riri hagati na hagati mu kibuga gikikijwe n'amazu menshi bubakishijwe n'amatafari ahiye ayandi asiziranga igyera.

Inyubakwa zitandukanye zitonze umurongo ziri impande y'ikibuga aho muri ico kibuga harimwo aho abantu bakarabira. Hakaba hari n'ikirere gisa neza cane.

Amashure yubatse mu bwoko bwa kijambere, imbere yaho hari imiduga myinshi, hari n'ibiti bitanga akayaga, hari n'ibendera, hari n'ikibuga kimeze neza cane.

Amabendera atandukanye ari impande y'inyubakwa ya kijambere igeretse rimwe, impande yayo hakaba hakikijwe n'ibiti vyinshi ndetse hari n'amashugwe menshi cane.

Ubu bati bubiri bubangabanganwa burimmwo ibitabo kamwe kakaba kanarimwo umupira wo gukina impande yaho hari indobo, akabido n'ikaziye irimwo amacupa agaragara.

Ikigo c'ishure co mu ntara yabujumbura kirimwo ibiti vyinshi aho abantu benshi bakunda kuza baje kuraba ukuntu cubatse kishika kuri ico kigo ugacubona icapa kivuga ivyo ico kigo.

Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, bafise n'amasakoshi, bari impande y'inyubakwa ya kijambere, aho uwundi ari hakurya yabo yambaye umupira w'imbeho ufise ibara ry'irabura niry'agahama nawenyene akaba ahetse isakoshi.

Inyubakwa nziza cane , ifise amarangi atey'igomwe, harimwo imirongo isiz'irangi ryera , isakaje amabati akomeye, inyuma yayo hari n'ikibuga ,c'umupira w'amboko.

Imodoka ihagaze impande y'igiti, inyuma y'iyo modoka kuruhande kw'iburyo, hakaba hari intebe iteretseko akadobo karimwo amazi, afasha abantu gukaraba iminwe.

Ikigo c'ishure kirimwo inyubakwa zibiri zubatse kijambere imwe iri k’uruhande rw'iburyo niyindi ku ruhande rw'ibubafu hagati y'izo nyubakwa hariho imiduga iha hagaze n'abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure.

Umunyeshure yambaye umwambaro w'ishuri wera yamabaye n'ibirato vyirabura aho ahetse isaho kumugongo akaba ar'imbere y'inyubakwa nziza cane yubakishijwe n'amatafari ahiye .

Inyubakwa yakijambere igeretse rimwe isakajwe n'amabati isize amarangi meza y'ubururu imbere yayo hari igiti kinini cane impande y'igiti hakaba hariyo N’ iyindi nyubakwa ntoya

Ikirasi c'ishure kirimwo intebe z'abanyeshure ziryamitse , gifise amabara yera hamwe n'ikibaho kitanditseko, hamwe n'amadirisha y'ibiyo.

Ibendera ry'igihugu cu burundi riri ahantu mu kibuga murico kibuga hakaba harimwo umuntu yambaye ipantaro yirabura n'ishati yera hakaba hariho n'ibiti bikikije amazu ari impande yico kibuga.

Inyubakwa ishaje isakajwe n’amabati afise imero y’amategura, iri impande yizindi nyubakwa zishasha zisizwe amarangi yera n’izubakishijwe amatafari aturiye.

Akabati gakozwe mumbaho, kugajwe n'amagufuri abiri, rimwe ritoya ,irindi rinini , hejuru hateretseko igikarato, impande yaho, hari intebe z'abanyeshure

Akayira gacamo abantu bamaguru gakozwe neza cane gateye igomwe gakikijwe n'ibiti hamwe n'inyubakwa zubatswe n'amatafari ahiye zimwe zisakajwe n'amabati izindi n'ubwatsi bumeze neza.

Abakobwa babiri bambaye amapantaro yirabura bambaye n'imipira bafise ibitabu mumaboko; bari murupamgu rukikijwe n'ibiti bininiya cane.

Ikirasi c'ishure kirimwo intebe nyinshi zikozwe mu mbaho aho umuryango w'ico kirasi wuguruye amadirisha akaba ariko ibiyo, hakaba harimwo n'ikibaho canditseko ibintu vyinshi.

Ikigo c'amashure gisa nk'aho gifise inyubakwa zimwe zimwe zishaje, imbere yaho hari ibiti, hakaba n'ikibuga kinini cane bisa nk'aho abana bakinirako. Nanje nciga kera, twari dufise isomero rifise ikibuga kinini.

Ububati bubiri bubangabanganwa kamwe karimwo ibitabo akandi impuzu nibicupa hamwe nibikarato hejuru hakaba hariyo ibikarato hamwe ni matera izinze.

Ikigo c'amashure kiri mu ntara ya Bujumbura, aho arico kigo gikuru c'amashure mu gihugu c'u Burundi cose, kikaba ari ikigo giteye igomwe kandi c'iratiro.

Ibendera ry'iguhugu c'Uburundi riri impande y'igiti kirekire biri imbere y'inyubakwa isakajwe n'amategura, inyuma yaho hakaba hari ibiti vyinshi.

Inyubakwa isize irangi ryera, ifise amadirisha ariko ivyuma. Imbere y'iyo nyubakwa hakaba hari imiduga ibiri, umwe usize ibara ry'ubururu, uwundi irangi ryera. Hakaba hariho n'ibiti vy'ibigazi n'ibindi biti bitandukanye.

Ibarabara rya kijambere rica mu gisagara ca Bujumbura, rikikijwe n'amazu menshi cane aho iruhande y'ayo mazu hari ibiti bire bire. Ayo mazu akaba afise imiryango myinshi y'ubururu.

Umugore ahagaze imbere y'inyubakwa y'amashure, imbere y'iyo nyubakwa hakaba hari ibendera ry'igihugu c'uburundi, inyuma naho hakaba har, ibiti vyinshi cane bitanga akayaga ku banyeshure biga muri ico kigo.

Inyubakwa yubatswe neza aho ifise n'amarangi asa neza harimo igera n'iryo ubururu imbere y'iyo nyubakwa hakaba hari ibiti bitanga akayaga kameze neza ku bantu bari muri iyo nyubakwa.

Inyubakwa zubakishije n' amatafari ahiye isakajwe n' amabati y' akatsi kabisi imbere yaho hari umugozi wanikiyeko impuzu zera hakaba hari n' ibiti imbere yizo nyubakwa n' ivyatsi.

Uruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye rufise utuntu tw'utudutoboro twinjiza impwemu ,hakaba hariko ikibaho cirabura kiriko ibipapuro vyinshi vyanditseko ibintu bitandukanye.

Umukobwa wa nzitonda igihe cose agiye kw'ishure akunda gukaraba iminwe yiwe aho n'ubu ariko arakabara, akaba yambaye umwambaro w'ishure ahetse n'isaho yiwe ku mugongo.

Inyubakwa y’akarorero yubatse neza igeretse incuro zibiri, yubakishijwe n’amatafari ahiye rifise imirongo isize irangi ryera aho inzugi n’amadirisha bisize irangi ry’ubururu.

Uruhome rusize irangi ryera ruriko ikibaho cirabura ico kibaho kikaba canditseko ibintu bitandukanye hariko ijambo ry' umutwe rivuga ngo ibibazo.

Inyubakwa yubatswe neza, yubakishijwe amatafari ahiye, ifise imirongo isize irangi ryera isakajwe n'amabati, imbere yayo hari uduti two gushariza n'utwatsi, ndetse n'ikibuga.

Abantu benshi bamwe bicaye abandi bariko baratambuka harimwo abambaye imyambaro y'amashuri bahetse n'amasaho ku migongo.

Inyubakwa nziza cane ifise amarangi yera isakajwe n'amabati, ifise utuntu tw'udutoboro dufasha abantu kuronka umwuka uvuye hanze.

Imodokali yirabura ihagaze hagati mu kibuga impande y'igiti c'ibendera r'igihugu c'uburundi impande hakaba hari igiti musi yaco harimo izindi ngendeshwa zera.

Inyubakwa yubakishije n'amatafari aturiye, ifise imirongo isize irangi ryera, imbere y'iyo nyubakwa hakaba hari intebe y'abanyeshure, iyo nyubakwa ikaba isakajwe n'amabati, imbere yaho hakaba hari ikibuga kinini cane abana bakiniramwo.

Inyubakwa yubakishijwe, n'amatafari ahiye, isakajwe n'amabati, iyindi ikaba isakajwe amabati yirabura . Impande yaho hari ibendera ry'igihugu c' Uburundi.

ikibaho cirabura kiri mw'isomero, canditseko ibintu vyinshi bitandukanye, umutwe w'amajambo wavyo bikaba ari ibibazo ndetse kikaba kiri ku ruhome rusize irangi ryera.

Inyubakwa za kijambere zubakishijwe amatafari ahiye zifise imirongo isize irangi ryera ziri impande y'ibarabara zikaba zifise n'ikibuga kinini cane.

Inyubakwa nziza yakija mbere igeretse incuro imwe ikaba yubakishijwe n'amatafari ahiye isakajwe n'amabati ifise imirongo isizeirangi yera.

Abantu benshi bicaye mu nyubakwa bakaba bicaye kuntebe zimeze neza cane harimwo abana, Abagabo, n'inkumi n'imisore bakaba bambaye impuzu zitandukanye.

Inyubakwa ifise amadirisha menshi, ariko ibiyo, hamwe n'ivyuma hejuru, risize irangi ryera, iri iruhande y'igiti, umuco w'izuba wayirasiyeko.

Inyubako nziza cane yubatswe ku buhinga bugezweho igeretse incuro zibiri, ifise imiryango n'amadirisha vy'ubururu ifise n'imirongo yera.

Igorofa nziza cane, yubatse kijambere, ifise Amadirisha y'ibiyo, ifise imirongo isize irangi ryera isakaye neza cane, hariyo umuntu yicaye.

Inyubakwa irimwo abagabo babiri ikaba irimwo n'imeza zigabuyemwo uduce, utwo duce tukaba turimwo imashini za mudasobwa, hakaba harimwo n'intebe zo kwicarako.

Inyubako irimwo ububati butandukanye ubwo bubati bwose bukaba bufise ibara ry'ubururu bupanzemwo ibitabo, ivyo bitabo bikaba bifise amabara atandukanye.

Inyubakwa yubakishijwe n'amatafari ahiye. Ifise imirongo isizwe irangi ryera. Ku madirisha hakaba hasizwe irangi ry'ubururu hamwe no ku nzugi.

Ikirasi gifise amadirisha y'ibiyo, gisakaje n'amabati, ibihome vyaco bifise amabara abiri. kuruhome hariko ikibaho caditseko ibintu.

Ibiro vy'uwujejwe amashure mu ntara ya Ngozi vyubatse neza kuko bifise amarangi y'ibendera ry'igihugu c'Uburundi harimwo iryera, iry'agahama ndetse n'iryakatsi kabisi.

Inyubakwa ya kijambere, igeretse incuro zibiri, imbere yaho hari imiduga myinshi ifise amabara atandukanye, imbere y'iyo miduga hari ibendera ry'igihugu c'u Burundi n'ibiti.

Ikibaho kiri k'uruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye, kikaba canditseko ibintu vyinshi vyo mururimi rw'igifaransa. Hakaba hariko n'amatariki.

Uruhome rwubakijwe n'amatafari ahiye rufise utuntu tw'udutoboro dufasha kwinjiza impwemu munzu hariko ikibaho gihometseko ibipapuro.

Ikibaho canditseko amajambo menshi yo mu rurimi rw'igifaransa, aho amwe yandikishije ingwa y 'ubururu, ayandi ingwa yera , ayandi ingwa y'umutoto uhishiye.

Umurima munini cane uri mw'ishamba ryinshi utarimye, ukikijwe n'ibibambazi bitandukanye bifise amarangi yera, inyuma y'izo nyubakwa hakaba hari ibiti.

Abantu benshi bicaye munyubakwa harimwo intebe nziza cane hakaba muri bo harimwo abana n'abakuze, ndetse harimwo n'abamasera bifunze imyitandiro.

Inyubaka zitandukanye zubakishijwe mamatafari aturiye zimwe zikaba zisize amaranga iyera izindi zifise imirongo asize amaranga iyera zimwe zikaba zisakajwe n'amatugura izindi n'amabati.

Ikibuga kintimi cane kiri imbere y'inyubakwa yubakishije amatafari ahiriye isakaju n'amabati haboneka ko hafise ikirere tiza cane hari no twatsi.

Abanyeshure b'abakobwa bambaye umwambaro w'ishure bamwe bicaye ku mabuye uwundi ahagaze imbere yabo bakaba bambaye umwambaro amajipo asa n'agahama n'amashati yera.

Abantu bahagaze mu rupangU, umuryango w'urwo rupangu ukaba wuguruye. Indani harimwo ibiti n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Imeza ikozwe mu vyuma nimbaho iri uruhande rwintebe yinyegamo ikozwe mu mbaho biri imbere yikibaho canditseko ibintu vyinshi .

Ikirasi co mw'ishure ry'abana bakiri bato kirimwo intebe zikozwe mu mbaho, ziriko zirasaza. Ico kirasi kikaba cubakishijwe n'amatafari ahiye, gifise n'imirongo yera.

Inyubakwa yubatswe n'amatafari ahiye, aho zifise imero y'umuzingi. Ikaba ifise amadirisha abiri. Hejuru kuri iyo nyubakwa hakaba hariko icapa. Iyo nyubakwa ikaba ikikijwe n'ibiti.

Umugozi uramvuye imbere y'inyubakwa, umanitse ko impuzu hamwe n'ibipapuro, ivyo bipapuro bikaba bica vyeko abana hamwe n'ibindi bintu.

inyubakwa imbere yayo hamanitse umugozi uramvuye uwo mugozi ukaba umanitseko impuzu aho harimwo amakabutura ibitenge ndetse hakaba harimwo n'ibipapuro bicafyeko abantu

inyubakwa yubatswe kijambere imbere y'iyo nyubakwa hahagaze abantu iyo nyubakwa ikaba ikikijwe n'ibiti hamwe n'izindi nyubakwa zitandukanye zubatse kijambere

Ikigo c'amashuri kirimwo ibiti bibiri vy'amabendera itandukanye gifise ikibuga ciza cane giteyemwo igazo n'amashurwe kikaba gifise ibirasi bisakaje n'amabati ya katsi ka bisi.

Umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure, ahetse isaho ku mugongo, ari imbere y'inyubakwa ya kijambere. Imbere y'iyo nyubakwa hakaba hari ibendera n'igiti kirekire.

Abantu batatu bambaye impuzu zera n'izirabura bari mu kibuga. Ico kibuga kikaba gikikijwe n'inyubakwa hamwe n'ibiti. Muri ico kibuga hagati hakaba harimwo amabendera.

Ikibuga kirimwo ibendera ry'igihugu c'Uburundi, n'umuntu yambaye impunzu zera n'izirabura, gikikijwe n'inyubakwa zitandukanye, zubatswe n'amatafari ahiye.

Igiti c'ibendera ry'igihugu c'Uburundi, kiri hagati mu kibuga kinini cane. Hirya y'ico kibuga hakaba hari inyubakwa zitandukanye, hari n'abantu bariko bararengana harimwo abakuze n'abana.

Intebe zikozwe mumbaho ziri mukirasi c'ishure gisakajwe n'amabati, impome zaco zikaba zubatswe n'amatafari ahiye, amadirisha yaco akaba afise ibiyo.

Inyubakwa yubakishijwe n'amatafari ahiye, ifise umuryango w'agahama ,isakajwe n'amabati, ikaba ifise imirongo yera n'amadirisha abiri yirabura ,nirindi ridasize irangi.

ikigo c'ishure gifise inyubako zitandukanye zibangabanganwa imbere yazo hari abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure imbere y'abo abanyeshure hakaba hari ikibuga kirimwo abagabo n'abagore

Ikibaho canditseko imirongo y'amajambo myinshi iri mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo vyanditse bikaba bikoreshejwe n'ingwa ifise ibara ryera.

Uduti duteye neza two gushariza ahantu duteye igomwe turi munsi y'ibindi biti binini cane aho biri imbere y'inyubakwa za kijambere.

inyubakwa yubatswe neza ifise umurongo usize irangi ry'ubururu imbere yayo hari intebe y'abanyeshuri ikozwe mu mbaho hamwe n'ivyuma.

Inyubakwa zibiri, imwe yubatswe kijambere, igeretse incuro zibiri, ifise imirongo isize irangi ryera, iyindi ikaba itageretswe.

Abantu babiri bari, hagati y'inyubako zitandukanye, bambaye impozu zo kwinonora imitsi umwe akaba ahetse isaho yiwe kumugongo uwundi ayifise mu minwe.

Icapa canditseko amajambo yo mu rurimi rw'igifaransa, amwe yanditswe n'ibara ry'agahama, ayandi ry'ubururu, kiri imbere y'urupangu. Urwo rupangu rukaba rurimwo ibiti hamwe n'inyubakwa.

Ikibuga kiri inyuma y'inyubako sa neza iri impande y'ibiti binini cane .ico kibuga kikaba gifise ibice biri mu bwatsi n'ikindi ata bwatsi bwinshi burimo.

Umugabo yambaye ishati yera, ariko araja kunyubako yubakishijwe namatafari ahiye ,isakajwe n'amabati ,iri iruhande y'inyubakwa isize irangi ryera ifise amabati yirabura

Umunyeshure w'umukobwa yambaye umwambaro w'ishuri ijipo yirabura n'ishati yeera. Ahetse isaho ku mugongo, ariko arakaraba, iruhande yiwe hakaba hari abandi banyeshuri bahagaze.

Imodokali nyinshi ziri ahantu hameze nko mu kibuga zikaba zikikijwe n'amazu menshi harimo inyubakwa za kija mbere n'izindi nyubakwa zito zito zose zikaba zisakajwe amabati.

Igiti c'igipapayi kiri iruhande y'igiti c'umwembe bikikijwe n'uduti dutoduto two gushariza biri impande y'inyubako zitameze neza aho zimwe zidasakaye.

Abanyeshure bari mu kigo c'ishure aho ico kigo c'ishure kiri munsi y'ibarabara. Iryo barabara akaba ari irya kijambere ricamwo imiduga n'amapikipiki, n'abantu bagenda n'amaguru.

Ikirasi c'ishure kirimwo intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho zimeze nk'izi shaje. Harimwo n'ikibaho canditseko ibintu vyinshi. Uruhome rukaba rusize amarangi yera, musi irindi bara ryatanguye guharagurika.

Umuntu yambaye impuzu z'ubururu, ariko arasimba, ari mu nyubakwa ifise amabara , iryera, iry'umuhondo n'iryirabura kuruhande gwo hasi.

Abantu benshi bariko barasenga aho harimwo abambaye impuzu zera izirabura n'izifisayandi mabara aho bicaye ku ntebe nziza ziteye igomwe.

Uruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye, aho rufise ikibaho canditseko ibintu vyinshi bitandukanye hejuru y'ico kibaho hakaba hari umurongo wera, hakaba harimwo n'intebe z'abanyeshure.

Inyubakwa isize amarangi abiri atandukanye, isakajwe n'amabati, ikikijwe n'ibiti vyinshi harimwo igiti c'umwembe n'ibindi biti bitandukanye.

Igiti kinini cane c'ikigazi kikikujwe n'ibindi biti harimwo ivyo imyembe n'ibindi hirya yaho hakaba hari inyubakwa inyuma yizo nyubakwa hakaba hari ibiti.

Umurwi w'abatimbo wariko uravuza ingoma, imbere yaho hari abanyamakuru bariko barabafata amashusho ndetse hari n'abandi bariko baravyina, aho bavyinira hakaba ari ahantu hameze neza cane.

Umuryango w'inyubakwa yubakishije amatafari ahiye, uwo muryango ukaba uriko ibiyo, ufise irangi ryera. Indani hakaba hariyo akarombero.

Ikibaho canditseko ikibazo c'ikirundi. Insomerwa; Imura! Ngendakumana na Mpundu, bararyamye. Cagagura: umukwe, inyoni, indobo.

Inyubakwa z'amashure imbere yazo har'ibendera ry'igihugu c'uburundi, hamwe n'igiti kirekire cane hari n'udushurwe duke ,inyuma yazo hakaba hari ibiti vyinshi cane.

Abantu bicaye mu nyubakwa aho bambaye imyambaro isa imbere yabo hari amameza, ariko ama mashini nyabwonko n'izindi mashini zibafasha mu gukora ibintu bitandukanye.

Abanyeshuri benshi bambaye umwambaro usa bariko biga gushona aho bose bafise imetero ku bitugu vyabo zibafasha gupima ivyo bagomba gushona.

Abakobwa bambaye umwambaro w'akazi, impuzu zisa n'ubururu n'inkofero zikingira umutwe z'akazi zisa n'umutoto uhishiye. Bariko bakoresha imashini aho bariko bakata icuma.

Abakobwa bicaye munyubakwa aho iyo nyubakwa ifise amaragi yera iriko n'amadarisha y'ibiyo bamwe bakaba bicaye uwundi akaba ahagurutse ar'imbere yabo.

Abantu benshi bicaye mu nyubakwa bambaye impusi zitandukanye amabara bakaba bicaye mu nyubakwa ifise amadirisha, ariko ibiyo muri iyo nyubakwa hakaba harimwo ivyuma bifasha kwongera amajwi.

Abanyeshure bariko bariga bakoresheje ivyuma bibafasha kwerekana ama sanamu bari mw'isomero rinini cane rifise n'ivyuma bitanga akayaga.

Kayuki umuhinga. Muvyo yize harimwo guhinyanyura amajwi, ariko arakoresha imashini bifashisha baduza bongera bamanura amajwi mu gihe ariko aravugira vyuma.

Abagabo benshi cane bambaye umwambaro w'akazi busa n'uburur bari mu kizuka ininiya cane aho bari kubahingura ibintu bitandukanye hakaba harimwo n'abamashini abafasha guhingura.

Inyubakwa isize irangi ryera irimwo amameza imashini ateretsemwo ibintu bimeze nk' imashini ku mpome z' iyo nyubakwa hakaba hariko amasanamu ariko ibintu vyinshi harimwo n' amabendera y' ibihugu bitandukanye.

Umugabo yambaye impuzu y'akazi ,y'akatsi kabisi ,ariko arakoresha ikimashini kinini cane gihingura ibintu. Kuriyo mashini, hakaba hateretseko agacupa.

Abantu bambaye impuzu zakazi zisa nubururu muribo harimwo nabambaye inkofero zakazi zisa numutoto uhishiye bariko bazinga ivyuma bakoresha mubwubatsi

Abanyeshure biga kw'ishure rya kaminuza ry'ibujumbura ,bariko barakora ikibazo aho umwe wese ariko arandika, umwigisha wabo akaba ahagaze imbere yabo.

Abantu bari munyubakwa, harimwo abagore n'abagabo ,bamwe bakaba bicaye, abandi bahagaze , imbere yabo hakaba hari ikibaho gihometseko impapuro.

Umuhungu wa MAGENGE yize mu gihugu c'ubushinwa ariko araraba ukuntu ahinyanyura icuma cagize ingorane gikoreshwa mukuduza no kugabanya amajwi.

Abazungu babiri bicaye mu nyubakwa imbere yabo hari abandi bantu b' abirabure aho bariko barakoresha ivyuma vyo kwerekana amasanamu bigezweho.

Abantu bariko bubaka inzu, bambaye imwambaro usa. Bamwe bakaba bambaye umwambaro w'ubururu, n'inkofero z'umutoto uhishiye. Umukoresha wabo akaba yambaye impuzu zirabura, afise n'urupapuro mu maboko.

Abantu benshi bicaye munyubakwa basa nkaho ari abanyeshure biga muri kaminuza aho bambaye imyambaro idasa, bose bafise amakaye bariko barandika ari kumameza ar'imbere yabo.

Abantu batanu bambaye impuzu z'akazi, bambaye n'udupfukamunwa. Izo mpuzu zikaba zifise ibara ryera, imbere yabo hakaba hari igitanda kiryamyeko ikibumbano gifutse.

Urwaruka ruri hamwe rukoraniye munyubakwa, rwambaye impuzu z'akazi zifis'ibara ry'ubururu, rukaba ruryohewe kubera umugambi rurimwo rukora.

Abaganga bariko baritaho umurwayi aho abo baganga bambaye impuzu z'akazi zifise ibara ryera bakaba bose bifunze ubufukamunwa kugirango batandura indwara.

Abantu batatu harimwo abahungu babiri n'umukobwa umwe , bambaye umwambaro w'akazi ufise ibara ry'ubururu, bariko barakoresha imashini , bahingura utuntu n'utundi.

Abantu benshi bakora muvy’ubushakashatsi bambaye impuzu z’akazi zisa n’ubururu, bariko barakoresha imashini nini cane aho bariko barahingura ibintu bitandukanye.

Abantu benshi bicaye mu nyubaka harimwo abagore n'abagabo imbere yaho hakaba hateretse ama meza bamwe muri bo bakaba bashizeko ngendanwa zabo kuri izo meza.

Umuntu yambaye impuzu y'ubururu ariko arakoresha imashini nini cane n'abandi bari hirya yiwe bariko barakoresha ama mashini bari munyubakwa nini cane .

Urwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura, rwarishize hamwe rutangura gukorera hamwe, rwijukira imigambi yo kwiteza imbere; aho harimwo umugambi wo gukora ibirato vy'abakobwa n'ivy'abahungu

Muco na mutima na ka nkindi bari mu nyubakwa bateguriramwo ibikoresho baza gukoresha mu muga wabo wo kurungika amazi mu mihingo itandukanye.

Abantu bari mu nama ikaba irongorwe n'umugore hakaba harimwo abagabo n'abagore bacanze bambaye amashati y'imirongo na yera mdetse bari mu nyobakwa yagutze cane.

Inyubakwa irimwo abantu bambaye impuzu z'ubururu aho iruhande yabo hariho imashini, hakaba hari n'imeza iriko ivyuma bitandukanye muriyo nyubakwa hakaba hariko hakamwo amatara .

Umuntu yambaye umwambaro w'akazi usa n'ubururu ari mu nyubakwa bahinguriramwo ibintu ikintu kimeze nk'imeza kiri imbere yiwe kikaba gifise irangi risa na katsi kabise.

Abigeme bambaye imyambaro y'ubururu n'inkofero zisa n'umutoto uhishiye bariko bakoresha imashine ifise ibara ry'akatsi kabisi.

Sinzokira na Nzitonda hamwe na Buname, baricaye imbere y'imeza bakorerako ibintu vy'ubushashatsi; aho bakora inyakiramajwi, bagakora n'ivyuma bifasha kurahura umuyagankuba.

Karorero yambaye impuzu zakazi umwambaro wera n'inkofero yera aho ari umuhinga muvyo indimo za kijambere aho impande yiwe hari umurima wa kijambere urimwo itomati .

Abahinga muzi bajejwe harimwo gufata amasanamu, ndetse no kwakira amajwi bari mu nyubakwa babwirana ukuntu bagiye gukora igikorwa gisa nk'ico co gukora akazi bokwakira no gufata amasanamu.

Umwigeme yambaye neza cane. Ishati ryera n'ikaruvati yirabura, yapfungiye imishatsi inyuma, ku gutwi yamaye ihereni, aho aho afise umuvinyu n'ikirahuri.

Abantu benshi bambaye impuzu z'akazi zisa n'ubururu ,muribo harimwo abambaye inkofero z'akazi zisa n'umutoto uhishiye ,bariko barazinga icuma co kubaka.

Abantu benshi harimwo abambaye imyambaro y'akazi ifise ibara ry'ubururu n'inkofero zisa n'umutoto uhishiye, n'abandi atavyo bambaye bari mu nyubakwa irimwo amameza hejuru hariko ama mashini atandukanye.

Abakobwa bambaye umwambaro usa. Ufise ibara ry'ubururu bariko biga gusona, bicaye mw'ishure aho bose bafise ibitambara bicaye ku ma meza yabo.

Abantu benshi bari munyubakwa ,bambaye impuzu zakazi, zisa numutoto uhishiye, bambaye ninkofero ,zimwe ,zisa nagahama izindi n'umutoto uhishiye

Urwaruka rwinshi rwambaye umwambaro usa ufise irangi ry’ubururu, ruri mu nyubakwa rwiga umwuga wo kubarira, imbere y’umwe umwe wese hakaba hari imashini imufasha muruwo mwuga.

Umuntu yambaye umwambaro w'akazi w'ubururu aho, ariko arakata icuma ico cuma akaba, ariko agikatisha ikindi cuma gikoreshwa n'umuyaga nkuba aho imbere yiwe hahagaze uwundi muntu.

Urwaruka rwambaye umwambaro w'akazi aho bamwe bambaye uwubururu uwundi akaba yambaye uwa akatsi kabisi aho bariko barakoresha imashini bakaba banezerewe cane.

Abantu benshi jicaye munyubakwa bambaye impuzu zitandukanye. Imbere yabo hahagaze umugabo w'umuzungu. Impande yiwe hakaba hari igicapo kinini cane, kiriko utuntu dutandukanye.

Abantu bambaye impuzu z'akazi bari mu nyubakwa irimwo amatara izo mpuzu zikaba zifise ibara ry'akatsi kabisi n'imirongo ikayangana hakaba harimwo n'amameza, ariko amamashine bifashisha mu guhingura ibintu.

Intoke z'umuntu yaciye inzara neza, aho ariko arakoresha igice kimwe bakoresha mu kwandika, uriko urandika ku mashini mudasobwa; aho uwo muntu biboneka ko ari mu kirasi c'ishure

Abantu bambaye impuzu z'akazi zisa n'ubururu n'inkofero zisa n'agahama, n'izindi zisa n'umutoto uhishiye. Aho, bariko barapima ahantu hagiye kubakwa inzu.

Abantu benshi bicaye mu nyubakwa bambaye impozu zitandukanye harimwo abahungu n'abakobwa hakaba harimwo abakuze n'abakiri bato bose bakaba bicaye ku ntebe.

Abanyeshure bo muri kaminuza bariko bariga aho bari mu nyubakwa nini cane ifise amadirisha y'ibiyo abo banyeshure bakaba bicaye ku ntebe nziza bariko bigishwa n'abigisha babiri.

Urwaruka rwinshi rw'abakobwa rukoraniye mu nyubakwa, aho imbere yarwo hari amameza ariko amakaye, n'impapuro, n'amakaramu. Bamwe bakaba bambaye ubufukamunwa, hariho uwundi ahagaze, ariko aravugira mu cuma.

Umugabo yambaye impuzu y'ubururu, ari imbere y'imashini, aho ariko arakora ibintu kur'iyo mashini. Ikaba ari imashini nini cane isa nk'aho yoba ar'imashini y'ubushakashatsi.

Abantu bari munyubakwa bambaye impuzu z'akazi zera n'udufukamunwa, bariko barakora ibintu bikingiye intoke kugirango bitabagirira nabi, aho ivyo bintu bimeze nk'ubushakashatsi bw'ibintu kanaka.

Abantu benshi bakora mu gisata c'ubuganga bambaye umwambaro w'akazi wera n'inkofero zabo muri bo hakaba harimwo abakobwa bamwe bambaye amarori imbere yabo hari ibintu bimeze nk'ibisafuriya binini geigega.

Abakobwa bicaye ahantu hameze nko mw' ishure bariko barandika ku bipapuro bitandukanye, aho bamwe bafise imishati miremire, abandi batayifise. Bose bakaba bicaye ku ntebe zimeze cokimwe.

Abantu babiri bambaye umwambaro w'akazi w'ubururu bakaba banambaye inkofero zifise ibara ry'umutoto uhishyiye, aho bariko barakora ibintu bimeze nk'ubushakashatsi bafise icuma bariko barugurura.

Abagabo bane bahagaze imbere y'inyubakwa, umwe akaba yambaye impuzu y'akazi igaragaza ko yoba ari umuganga ,abandi bakaba bambaye impuzu zisanzwe, bose bakaba bambaye ibirato vyirabura.

abantu benshi bahagaze bambaye impuzu zitandukanye harimwo abahungu n'abakobwa hakaba harimwo abato n'abakuru n'abagendana ubumuga.

Abantu bicaye mu nyubakwa bambaye impuzu w'akazi zifise irangi ry'ubururu, bose bicaye baraba ku ruhande rumwe. Imbere yabo hakaba hari imeza iriko ama mashini yo gukora ibintu.

Abantu babiri bambaye impuzu z'akazi z'ubururu bariko barakora umwuga wo kubaza, aho bariko barakora intebe. Umwe akaba afise imashini mu ntoki.

Umugabo yambaye impuzu y'umugina ariko arakora ubushakashatsi yambaye n'amarori ku maso kugira ngo yikingire ingorane zimwe zimwe ziza guterwa n'ivyo ariko arakora.

Abanyeshure bicaye mw'ishure , bambaye n'umwambaro w'ishure, bariko bariga, umwigisha akaba ahagaze imbere yabo yambaye ishati yakazi yera, nipantaro n'ibirato.

Umugabo yambaye impuzu y'akazi isa na katsi kabise, ariko arakoresha imashini nini ya cane isa nk'aho iyingura ibintu hejuru ku mashini hateretseko agacupa.

Umugabo yambaye impuzu y'akazi y'ubururu imbere yiwe hari imeza iteretseko icuma afashe kuri iyo meza hakaba hariko n'akandi kwuma bifashisha mu gukata ivyuma bitobito.

Abakobwa n'abahungu bambaye umwambaro w'akazi usa n'ubururu n'inkofero z'imituku n'iz’imitoto ihishiye bafise ibikoresho vyo kubaka bariko barapima aho bagomba gutaba ikibanza co kubakamwo.

Imirwi ibiri y'abigeme iriko irakina umukino w'amaboko, aho umugwi umwe wambaye umwambaro wera, uwundi murwi ukaba wambaye umwambaro w'agahama.

Abantu bari mu nyubakwa bambaye impuzu z'akazi zisa n'ubururu harimwo n'abandi batambaye iz'akazi hakaba harimwo n'ivyuma bikoreshwa n'umuyagankuba.

Abantu bari mu nyubakwa nini cane bambaye imyambaro yakazi isa n'ibara ry'akazi kabisi aho bamwe bambaye n'inkofero umwe akaba yambaye inkofero isa n'umutu utuyishiye uwundi yera abandi bakaba batazambaye.

Sinzokira yize ivyo gukoresha ama mashini yambaye umwambaro mwiza uri mwibara ry'akasi kabisi aho ariko arakoresha ikimashini gihingura ibintu bitandukanye.

Abantu babiri bari mu nyubaka irimwo ibintu vyenshi bitandukanye nk'insinga n'amameza, ariko imashini hamwe n'indi mashini iri ku ruhande ikoreshwa mu gufata amasanamu.

Umuntu yambaye impuzu yakazi yirabura, yambaye n'amarori amufasha gukingira amaso , ariko akoresha imashini bifashisha muguteranya ivyuma .

Niyozima nabagenzi biwe barikumwe mw'isomero, ajo bijukiye umwunga wo kwiga gushona, aho bose bafise ivyo bariko bariga gushona, imbere yabo hakaba hari ama mashine bifashisha.

Bitumwako ariko arakoresha imashini zibiri zitandukanye, aho harimwo imashini nyabwonko, n'iyindi mashini iriko irakora ibintu bitandukanye, vyo kuduza amajwi, no kumanura ku muntu ariko aravugira ivyuma.

Umugore yambaye neza, aho yambaye umwambaro wera n'ikaruvate y'irabura. Yafunze imishatsi, afise ihereni ku gutwi, aho afise inzoga n'ikirahuri.

Abanyeshure bo muri kaminuza bariko barakora ikibazo, aho bose batekereje cane, biyumvira ku nyishu bagiye kwishura mwigisha ku bibazo yabahaye.